niriba m be boɣali ni ka di mali batibati shebi zala bɛ nyaaga ka yino gbibi takawiya ka bɛ ye liiga piɛla dibaayi ka tihi za bɛ nyaaga bɛ gbibila pɛrimaa be boɣali maa ni boɣali maa puuni dii ka sabta

Jiŋli puuni ka dobbu maa kurikuriya ka shɛba be zuɣusaa ka shɛba be tingbani shɛba yela neen piɛla ka shɛba ye neen ʒehi ka shɛba mi ye liiga zaɣ' dozima laasabu ka do'kpuna be di sunsuuni ka bi peenti.

Wobiri n ʒɛ moɣili nangban kpaŋa ka wobiri ku ʒɛ bi sani ka loori piɛlli ʒɛ ti waɣanli gbuni ka tururi ku lahi ʒɛya ka bi zaa ʒɛya ka kom bɛ bi tooni